Abantwana abancinyane kuqakathekile ukuba behambe esikolweni uma besanda kuthi bekhule kancane ngoba kuyabayenza ukuthi beqeqetshe kwezemfundo besesebancane ngoba imfundo iqala vele umuntu esesemncane ukuze ekhule elokuhlakanipha lokuqedisisa.

Abantwana besikolo abagqoke amayunifomu atshiyeneyo. Abantwana abangabafana abanye bagqoke khakhi, abanye bagqoke dark blue. Abantwana bayadlala, bahlezi emadeskini asezikolweni kukhanya kuyadlalwa.

Amabhuku abafundi agcinwa esitorumu lapho okutholakala khona amabhuku abo ukuze amatitshala ekwazi ukuwabhela lawo mabhuku. Yikho sibona amabhuku abo lapha.

Abezempilakahle abakujabuleli ukubona izibi zigcwele indawo yonke kanje ngoba kuyayenza ukuthi abantu bamumathwe yimikhuhlane etshiyeneyo ingakho ke izibi kumele zilahlelwe endaweni eyodwa ziqoqwe kube lalapho ezilahlelwa khona ukuze umphakathi uhlale uhlanzekile

Abesikolweni ezingeni eliphezulu, abaqeqetshi bafundela izinto zokwenza ngamakompuyutha. ukuze bekwazi ukuwasebenzisa ngoba kwenza umsebenzi ubalula uma nxa besebenzisa amakompuyutha

Abezemfundo bayenza lapho iexperiment yabo ukuba befunde bebelolwazi beqeqetshe kube yibo kusasa abasimelayo bebe ngomongikazi labodokotela bethu kuqakathekile ukuthi abantwana bephiwe lelo thuba lokwenza izinto ezinje ezikolo eziphezulu.

Lapho okufundela khona abantwana abasaqalayo abasanda kungena ezikolo sibona ikilasi labo lapho abafundela khona lipendiwe ngemihlobo etshiyeneyo eyama yemihlobo.

kuqathekile ukuthi abantu bebeyazi imisebenzi yezandla bbekwazikupheka ukwnzela ukuthi makungavuleka amathuba afuna abapheki bekwazi ukuhamba beyencedisa ukuze bethole imali.

Abobhilida bayakha lapha besebenzisa izitina ezibomvu ezincane. Kukhanya kulosupervisor ogqoke ireflector eyigreen, bona ibhilida bagqoke amawovalosi ayiblue lengwane eziyiyellow.

Abantwana besikolo abahlanu abamileyo besenza iMaths zabo. Okutshengisa ukuthi izikolo zemakhaya zilokhe zisebenzisa amaboard akudala.

Abantwana besikolo zemaphandleni lokhu besebenzisa amabhentshi akudala. Okutsho ukuthi kuyadingakala ukuba labo baphucuke nje ngezikolo zasemadolobheni.

Isakhiwo esikhulu kakhulu esileupstairs. Kulabafundi abakhanya bebhodabhoda lapha evarsity okutshengisa ukuba bafunda khonalapho abafundi kulesosakhiwo esikhulu sisiya phezulu.

Kuveza I laptop ephezukwetafula emhlophe eceleni kee laptop kulebhuku elile white and navy blue okutshengisa ukuthi kulomuntu obekade obesebenzisa le ilaptop ebekweyo etafuleni.

Elab lapho okutholakala imithi etshiye tshiyeneyo njalo yikho okufundelwa khona ukwenza izinto ezitshiyeneyo ezihambelana lo kwesibhedlela.